Mu kifaananyi kino tulengera omusajja akutte ekyennyanja ku ddobo era ng'omusajja ono ayambadde akakampa ku mimwa ng'ataddeko n'ebirawuli ku maaso ge era ng'ataddeko n'enkoofiira era omusajja ono y'omu ali mu ssaati enjeru.

Ekifaananyi kino kiraga abatunzi ab'ebyokunywa n'ebyokulya abeesabise abe abambadde obugoye obufaanagana naye nga buliko ennamba ez'enjawulo era kiraga nti abantu aba abantu bano abamu bali kuguza omuyise nga buli omu ali mmuguza ebyettuzi bye.

Mu kifaananyi kino tulaba entulege bbiri naye ng'etulege emu yonna eddugala eriko enfuufu nga yo kkala yaayo enjeru yakyuka dda tulengera kuliko entulege enkulu n'entulege ento nga ziri kulya muddo.